Woray daro qommo wora do'atuyo de'iyo keetta gididi go'iya keehippe daro mitattu shiiquwa. Ha dolla merettan do'atti bantta keexxiddi de'osonna.

Erettida biittaa kaalettiya asati bantta kushiyan bantta maxaafaa oyqqidi issoy issuwara sarotettiiddi de'oosona. Eti naa"aykka dumma dumma biittaa kaalettiya asata.

Shaafaa haattay miizzaa ushshanawu, so oosuwa oottanawunne qassikka nu maayuwa meeccin qitaa geeshshanawu maaddes. Woray mehiya yeddi heemmanawunne qeeri eettanawu maaddes.

Asay harggidi paxanawunne qassi payya de'iyo wodiyan biidi allaxxiyo sohuwa. Ha sohoyi ammanuwa aawati woossi wottido soho gididi dumma harggiya bolli de'iya asay yiidi woosettidi paxiyo soho.

Issi keettaa giddon luxanchchati luxiyo sohuwan luxissiyaara sinttan eqqidaashin luxanchchati ayssi dumma dummasaa xeelliyonaa? Luxisiyara ay mala maayuwa maayada eqqadee?

Naa"u macca naati eqqidosan etappe gidduwaan de'iyaa shuchchaappe osettidi eqqida buquray ayba getetti xeegettii? Ha eqqida naatikka maayido maayoy ay milatii?

Issi keettaa giddon cora attuma asay issippe uttidi tobbiiddi de'oosona. Awude gidikkokka ay allaalliya yuushuwankka asay issippe oottikkonne tobbikko giigana danddayees.

Seera naagissiyageetu oonatettaanne eti asaassi kiittiyo dumma kiitay xaafetti uttiis. Ha kiitay asaa kaamiyappenne hara bululiyabatu daafaappe naaganawunne luxissanawu woyikko erissanawu xaafettidaba.

Issi wogga ogiya doonan tohuwan kuwaasiya kaassanchchatu pootoy kaqetti uttido keettaappe cora naati kiyiiddi de'oosona. Baggati qassi kare baggan ayissi uttidonaa?

Takiseti asaa caanidi sohuwaappe sohuwaa efiya zammaana toga miishshatuppe issuwaa. Daroto ambbaa heeraa asay takisiyan uttidi issi sohuwaappe hara sohuwaa boosona.

Issi aayyiya daro ordde ordde mittaa maxada sussaara qachchada zokkuwam na'ada daraa hiddoora pude deriya xeeraa kiyayidda dawusu. O maaddiya asi baawee?

Wolaytta moottaa kawotettay oottiyobatu naqaashaa dere asaassi gattanawu go"ettiyo kawotettaa meetiya ooso keettay ayba geetettii? Ha meetiya macaray gamma naqaashaa gattiyo abbee ay keenee?

Maata keettaa eremen ootti wottido gadiyan xombban xombban essido uuttaa yeechchay ayissi wuri qanxxettidee? Ha keettaa zagon diya dozzaa sunttay ayibee?

Issi aradda heeran de'iya dumma dumma wogganne qeeri doozati he heeraa keehi puulayoosona. Hegaa xalaala gidennan issooti issooti qaassi ayfiyakka immoosona.

Wolaytta biittan de'iya deretuppe xoqqatettan erettiyageenne daro dozata oyqqidaage awugee? Ha dereti dere asaassi haggaazaa immana mala aybaa aybaa oottana bessii?

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti woosa keettaa geliiddi maayiyo maayoti keehippe lo"oosona. Ha bootta maayoti bollaa kunttidi kammiyo gishshawu darota xubbenna.

Karetta merayi qassi gidduwaaninne gaxa heeran dumma merayi de'iyo xuufiya miishshayi beettees. Ha xuufiya miishshayi asay bana koshshidaba xaafanawu woyikko dumma xuufiyan aattiyo kitaa xaafidi go'ettanawu maaddees.

Luxetta luxiya luxanchchatti ubbay issi mala maayuwa maayiddi bantta anjjetiyo layttawu bagga gakkidooga bonchchosonna. Ha luxanchchattu maayuwan issi mala xuufe xaafetiis.

Cora katta keettatun qassi uyiyoobatikka de"iyoo keettatun kare baggaara erissuwaa xuufee de'ees. He xuufeti qassi qonccissiyoobati keettaa izaawaa sunttaa, diya qummuwaa qommuwanne malatiyaabata qonccissanawu danddayoosona.

Ambbaa giddon ogiyaara bullachchaa ajabiiddi bullachchaawatu kaamiyaa kaalliiddi geeduwan de'iyaa cora kaameta. Ha cora kaametuppe sintta bagga kaamiyan bullachchaawati de'oosona.

Meran bootta gidida shuggiyaa issi qittatidabaa woykko mecci simmido sohuwaa quccanawu maaddiyaagaa woysu biran shammanawu danddayiyoo? qassii ikka o keettan de'ii?

Shonkkoroy maqqa milattiya qara hayttay de'iyo ho'iyanne mela heeran mokkiya dooza qommo. Ha doozay darobba kiyiddi keehippe daro go'a immees.

Daro asay wolaytta wogaa maayuwa gididda bulukkuwanne dungguzza maayidi keehippe aaho dembban dureessinne kaa'ees. Qassikka attuma asay qoomettiddi leekiya yexxees.

Asaa naati yeletido galassaa keehi ufayttidinne qassikka daro miyobanne uyiyooba shiishshiddi bonchchees. Ha yeletiddo galassa bonchchanawu sohuwaa puulayiyoogennw loyttiyooge keehippe koshiyaaba.

Issi bitanee olaa dembbaan olettiidi issi biittawu omoodettidi biido sohuwaan de'iyaagaa biittay awa biittaa getettii? qassi a biittiyaakka awa biittaara olettadee?

Wolaytta sooddo ambban de'iya allaxxiyo man"etuppe keehippe zammaana ogiyan oosettidaageeti awugeetee? Ha allaxxiyo man"eti cora asaa issitoo mokkidi moyssanawu danddayiyoonaa?

Ortodookise ammanuwaa wogaadan eti layttan layttan bonchchiyoo damaraa baalay de'iyaagaa asay ubbay shiiqettosan he damaraa taman oyttidi he baalaa bonchchiyoogee ayba lo'es giidetii?

issi lo'iya maataa boli eqqida oyddu asati diyaageeti banta kushiyan oyqqi uttido miishshay ay malatii? qassi ha gongalee awan bayzettii?

Issi asppaltte ogiyaan guutta kaameti de'iyaageeta gidishin, kaamee asaa naatussi daro go''aa immees. Hegeekka, asaanne buqurata issi sohuwaappe hara sohuwa efiyoogaaninne ehiyoogan go'ees.

Gifaataa baalaa wodiyan wolaytta giddon darosan asay allaxxanaadan giigissuwa giigissidi yettaaninne durssan asaa allaxxissoosona. Ha giigissuwan duriya naati bullukkuwaanne wogaa maayuwa maayidi asaa sinttawu kiyidi duroosona.

Wolaytta macca naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi keehin puulatoosona. Huuphphiyaa qaccogaara wogaa maayuwaa maayidi banttana loyttidi pootuwaa denddidinne zannaqqidi deosona.

Qooriyaan aattiyoo biray worqqappe tigetidi asay simmidi ba qoriyaan aattanawu woykko kushiyaankka aattanawu go"ettiyoobaa. Ha worqqay asay alleequwawu aattiyoo asaa kushiyan giigiyaabaa.

Issi qeeri quma keettaa dooyid zal'iyo de'awusu. Ha keettee penggen qassi issi boxere motore, asambussaaa xiixxiyo maashinee, lastiqee samppaynne qassikka xaraphpheezzay kobile stoone ogiyan kiyi uttidosona.

Maayidooge puuttuwaappe sikettidi asaay meeguwappe attanaassi maaddeees. Garssan yexxidoogee galbbaappe murutettiyogan asaa naata agunttaappenne biittan de'ya hara iita qohiyabaappe keehippe naagees.

Issi qeera na'iya miiccayidda haa simma xeellayidda huuphiyaa dooqissa wottidaara karetta saleedaa bollan xaafada luxissiyoobay ayibee? Ha na'ee sunttay oonee?

Badalaa gooshshaa bolli tokkidoogee zeretti kiyidagee ka"anawu matidi eqqidaagaa badalaa xeeran aybee de'iyay? qassi ha badalay koyro o gaden zerettidee?

Biroon kexeettidi ciqay cadettibeenna keettan issi asttamaare cora tamaareta shiishidi ayi tamaarissiddi de'ii? Ha tamaariddi de'iyaa tamaaretu giddon attuma naati woyisee?

Guyye dooya de'iyo Isuzu giyo kaamee darotoo buquraa issisaappe harasaa efanawu maaddiyaagaa gidishin issitoo issitoo medoossatakka asay efes. Dirssay so medoossa qommo.

Cora asay issippe uttidaageenne tobbiiddi de'iyage beettees. Etappe baggay maatan bagga asay qassi oyidiyan uttidaage qassikka eti de'iyoosan mittayinne mittaa kuwayi, maatayinne keettayi de'ees.

Tonddetti issi biittaa sarotettawu gita beeraa kaa'iya deretettaa kifiletuppe sintta xeeran xeesettiyageeta. Eti bantta shemppuwaa yarshshidi bantta aayee biittiyo naagiyageeta .

Beni Toophiyo kaalettida kawoy ba keettaayeera ba naatuura eqqis. Aayyiya karetta maayuwa maayin naati qassi boottaara a maayuwa malatiyagaara maayidi heezzato ayissi uttidonaa?

Hayttaara kerbebba ubakka irappe attanaw maadiyaa haashidi golaa diggiichchikko keehippe lo'iyaa katta gidiyaa wogga wogga uuttaa. Appe kiyiyaa itimayikka saapho qumaa.

Ha"i wodiyan daro dumma dumma ushshaa qommoti de'iyageeta gidishin ha ushshaa dariya baggi uyiyay attuma asaa. Hagee qassi mattoyiya ushshaappe issuwa.

Sintta puulayanawunne irxxatetta naaganawu asay dumma dummabata shammiyoganinne sooni medhdhiyogan go'ettes. Soni merettiyabappe issoy uruzziya doyissidi a haatta sinttan tiyoge sinttay puulattidi cili cilana mala maddes.

Asaa naatussi baaso haggaazaa immiya eqotati leemisuwaassi akkamo keettaa malatiyageeti asaa naati de'iyoosan ubban de'anawu besses. Hegee xayikko asaa naati qohettennee?

Issi xaraphpheezza malattiyaabaa bolli uttida naa'u macca asaa caammay beettiyaaga gidishin issi caamma boli caammaa onatettaa qonccissiyaabaa mala boottabay ohetti uttiis.

issi sohuwan shiishshi uttido daro worqqay diyaagee beetees. ikka asaassi daro go'aa immiyoogaappe daruwaa asaa puulaa keehi boxxooxxisanaassi keehi daruwaa maadoosona.

Yelaga macca naata gididaageti maayido issi mala maayuwaa meray aybaa milatii? Qassi ha naatu meraykka eta xeelliyoo wode karetteyee woykko arsee?

Issi cima arssa bootta kutaara maata mera kootiyaara mayyida arssa baltteetiyaauttada laaggayidda diyoogee hemettanawu danddayenna asayi go''ettiyoo gaare. Kushiyaa matan laaggiyosayi de'ees.

Aawati sooni naata dichchanawu daro beeraa kaa'iya deretettaa kifiletuppe sintta xeeran xeesettiyageeta. Daro keettan aawati naatussi koshshiyabaa ubbabaa banttarkka oottoosona.

Akaafay birataappe taman wottidi qoxxin giigissiidi medhdhiyo miishsha. Ha akaafay biittaa kasshanawunne demma dummabaa kaashshidi denttanawu maaddiya so buquratuppe issuwa.

Zo"o mera koppee de'iyo ichchashshantto kifiliyaa luxiyaa naatu maxafaa bolla baggaara xeelliyode nu biittee Itoophphee banddiray de'iyaage beettees. Ikka payatettaanne bolla mintettuwaa maxaafaa.

Tohossa dalgga manttiyaa kawotettaa giddon de'iyaa issi eqotaa erissiidi de'iyaa erissuwaa xifatee beettiyaagee woygiidi de'ii? qassi bollaara de'iyaa siileekka ayi milatii?

issi keettaa giddon beettiya keehi lo'iya maatay beettees. hegaa xalaala giddenan diishshin keettaykka darotoo issi heeraa qonccissiya dorzzetu keettaa malatees.

Keehippe puulattida keetta giddon ayfiyan xeellanawu puulatida dumma dummabati de'osona. Hagaa mala daroto awan demiyo? Ha beettiya oge milatiyagan de'iya borssay ayba allale a bolli polettidi dei?

Toophphiya banddiray heezzu qommo meranne giduwan qassi malaata xoolinttiya oyqqidda Toophphiya oonatetta qonccissiya qonccissiyaga. Ha banddirassi ubba merawukka birshshettay de'ees.

Nuson aayo diyaara imatta asay soo yiikko boggada tukkiyaa essa makkada qulshsha shaashshay ba gaden de'iyaagaa mentta ehaada asaa bonchchuwan mokka moyssiyoogee ayba lo'ii?

Zammaana ogiya giigida keehippe lo"iyanne injjetiya kaamiya meraykka zo"o gidiyoora de'iyaarippe miyyeessara de'iyaa hara buqurati aybbe aybbe? Neeni go"etta eray?

Zo'o meray, adil"e ciishsha meray qassi garssa baggaara salo meray de'iyoo magalashoy beettiyoo sohuwaan ammano keettaa kalettiyaa asati bantta sinttan uttida asawu odiidi de'oosona.

Wolayitta wogaa maayuwaa maayidi issi yelaga na'aa maataa bollan gulbbatissidi kushiyaa miccidi awu woossoosona. Woossiiddi de'iyaa asaappe kushiyaa a zokkuwan micca uttidaara macaaro.

Asay qeeri naata ufayssanawu dumma dumma sohuwappe corabata shammees. Hegeetikka naatu dichchaa giddon koyruwan luxissoosona, huuphiya pashkkissoosona, erennabaa ubbaakka erissoosona.

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiyaa ciitaayoo ka'iyaa yelaga attuma na'ay bootta meraara de'iyaa shurabiyaanne qonxxaa gixxida yelaga na'aa sunttay oona getetti xegettii?

Hagee Toophphiyan keehippe al''o gididaa cilladda geleshshoyi beettiyoo heerayi awan dii? A xomoosiyaa asayi issi layittan Toophphiyaassi aappun biraa geliissii?

Issi aye deeshshiyaa ba yelido qoodan naa"a gidiyaa deeshshata issoy bulla gidiyoode issoy qassi karetta gididageti aybaa haa simmidi xeelliidi de'iyoonaa?

Issi sohuwan dumma dumma gallassata bonchchanawu giigissido dumma dumma meraara diya upuupati de'oosona. Ha puulatti uttido sohuwan sa'an diya maatay tokkidobeeyye?

Dumma dumma doozatuninne meedoosatun puulatti uttida keehippe lo'iyaa mereta heeraa. Dumma dumma qommo qorqqoronne maata keettatikka keehippe daridi kumi uttosaa.

Amaaratto maxafay doona woganne giraameriya go'ettuwa luxissiya luxanchchattu luxiyo maxafa. Ha doona maxafay giraameriya mooruwa, doona yussanne go'ettuwa aahuwan yootes.

Naa'u aayoti giyan uttidi muuzziya bayzziyageeti beettoosona. Muuzze darotoo hombbiya heeratun mokkiyogaaninne asay a namisawu miyoogan dumma harggetuppe naagettanawu maaddees.

Godattiyaa Daalachcho Firehiwoota amarida asaara issi sohuwan de'iyaaro gidishin, Godattiyaa Wolaytta wogaa maayuwaa maaya uttaasu. Wogaa maayoy he dere asaa oonatettaa qonccissanawu danddayees.

Malkkatay yeehuwan yettan ubbakka qassi ufayssa wode punniddi ufayssanne azzanuwa qonccissiyo wolaytta wogaa miishsha. Ha miishsha kushe hiillanchchay giigissidi punnees.

Dumma dumma bonccotinne mittaa hayttati daro ganddaa heeran beettoosona. Issi issi bonccota beni wolaytta asay harggiyassi xale giidi go'ettiyogeetikka de'oosona.

Meraara bootta gidida issi woraa do'a milatiyaari sunttay ayba getetti xeegetti? qassi akka ba hayttaa ayssi guye baggi zaarada essadee?

Qoodan keehippe cora attuma yelaaga naati issi mala maayyuwaa maayyidi bantta kushiyaa sinttawu xaaxidi ayi oottiyoonaa? Etappe sinttan eqqida na''ay ayi bessii?

Caamay asaa naatussi tohuwan attidi bantta gediyaa naaganawunne alleeqanawu maadiyaa miishsha. Caamay ba meran ba meran shiiqidi giyan bayzzetiyaa miishsha.

Issi keettaa giddon macca naati huuphiya meecettanawu maaddiya shamppoo giyogee ba keettan tigettidaagaa be'eeta. Hafa meecettiyo wode huuphee geeyeesinne shuggees.

Daro guutta naati issippe eqqidaageeti bantta huuphiyan wottido maayo qommoy aybee? Ha naatuppe guyen de'iyaa dembbanne aaho sohuwaa meray aybee?

Issi mittaynne maatay mookkidi loytti wottido heeran keehi puulatti uttida sohoy ayssi giigi uttidee? He sohuwaan de'iyaa maayuwaa meray ayi milatii?

naa"u yelaga naati wolayitta wogaa mayyuwa maayidi kushiya oyiketti eqqidi haa xeelliyaa naatu meray ayibee? ha naatu layittayikka aappuna malatii?

Issi ambbay diccanawunne puulattanawu asaa issippetettaanne oosuwa koshshees. Issi biittay koshshiyagaadan diccikko he biittan de'iya asaa aquwakka dichchanawu baaso gidees.

Issi giya milatiyaa sohuwaan qoodan cora asati eqqidaagetu miyiyaan ayi milatiyaa kaameti beettiyoonaa? qassi ha kaameti oogeta getetti erettiyoonaa ambbaa giddon?

Ha mittay zambbaa giyo mittaa qommuwaappe issuwa gididi kare heeran tokkin kuwaa demmanaassi maaddiya mitta qommo. Hegaa xalla gidennan saleenaa, zambbeeliya malatiyaabata mexxanaassi maaddeees.

issi maata malattiya sohuwan uttida heezzu oydeti beettoosona. ha oydeti asay bantta yelettaa woykko ekkuwaanne gelluwaa galassaa keehi naagidi bonchchanaassi maaddoosona.

Issi moottan de'iya asay aaho ogiyara keettaa kaaraa kammanawu merettida zammaana yeechchaa tookkidi boosona. Sinttan de'iya asati Wolaytta wogaa maayuwa maayidosona.

Issi aaca maatay de'iyo sohuwan amarida asati eqqidaageeta gidishin, etappe issnniyaa maayidobay aybee? Attumaageeti maayido maayuwa meray ay malee? Etappe zokkossaara beettiyabay aybee?

Oyddu geliyoosaynne kiyiyoosay de'iyoo issi wooga aaho mittaappe oosettida keettay beettes. Asay darotoo hagaa mala keettaa goynnanawu woykko haraa shiiquwaa wode go'ettes.

Cora karetta shuchchati issi diran shiiqi uttidaageeti de'iyo wode ha shuchchay muleera kasaliya malatiyanne woykko erenjjeriya tigidoba milatiyagaa gididi cilicilees.

Issi issi atuma naati bantta huuphphiyaa qanxxettiyoo keettaa biidi bantta huuphphiyaa giigettiyoo wodiyan keehippe lo'es shin he keettan issi asa huuphphiyaa gatee woyseeshsha?

Puulattida bootta qamisee macca yelaga naati darotoo bana puulayanawunne awukko biiddi mayyiyo mayyo. A marccoyikka keehin daro miishsha gidiyoo gishshawu dure asay mayyes.

Tooraa giyoogee beni asay shankkaa shankkatanawu, olaa olettanawu woykko morkkiyaa qohanawu biiddi oyqqidi biyo ola miishshaa giyoogaa. Tooray xeelli be'idi issido caddikko kantti kiyees.

Issi woossiyo keettaa giddon eqqida bitanee diyaagee beettees. Ha bitanee diyaagaassi i maayiddo maayoy bootta giddiyoogaappe aadhdhidi yettaa yexxiyoode maayanawu maadees.

"Wolayttaawatu laale qaattaa wolaytta qorggatu konssoono dubusshshaa" yaagiyaa xifatee xaafettidoy ayba meranee? qassi wurssettan de'iyaa qalameekka ayba mera getetti xeegettii?

Keehippe lo"i uttida sohuwaan gartte qaalan "BEEMNET TRADING" yaagiyaa be'iidi de'iyoogee nu doonawu birshshiyoode woygiyaa birshshettaa immanawu danddayii? duge baggaara de'iyaa asatu qoodaykka woysee?

Asa ubbawu ayyo ayyo A huuphe huuphessi bana ashshees giidi goynniyo goynoynne A woossa keettay de'ees. Qassi issi issi woosa keettankka etaagaadan etaagaadan yexxiyo yettayi de'ees.

Asaanne buqura caaniya qassikka keehippe daro maatanne oyssa immiya so medosa gididda gaameellay buqura caaniddi hemettees. Ha medosay keehippe ho'iya heera de'iya medosa.

Beni nu Toophphen kallachchaa huuphiyan wottiya kawotuppe issuwa gidida Hayle Sillaase kaamiyappe wodhdhees. Appe guyyeera ola miishshaa gixxida olanchchati eqqidosona.

Dungguzzay woykko hadee wolayttan erettidda sohuwa maayiyo woganne zanaqa yootiya wolaytta bonchcho maayo. Shimmaynne ba kushe hiillan suuqidinne daddidi giigisees.

issi suree diyaagaa matan kaquwan beetiya hara sureekka beetees. ha suree asay gixxidi oge baanaassinne ba sooni diidi gixxanawu maadees.

Macca naati batta sinttaa puulatanawu giidi go'ettiyoobay keehi corabay de'iyaa he ubbaakka shammidi go"ettanawu koyoosona shin issuwaa issuwa go'ettennan agiigikko ayba metoy de'ii?

Ba de'iyoo zo'o meraara de'iyaa keettaappe kare kiyi uttida attuma naatu caammay bettiyaagee qoodan oyddaa gidiyaagee naa"u naati wottanawu maaddees.

Oyiddantta kifiliyaa Wolayittatto doonaa luxiyoo maxaafaa bollan de'iyaa oyiddu dumma dumma misileti ayibaa qonccissiyaageetee? Ha luxiyoo maxaafaassi de'iyaa merayi ayimalee?

Keehippe gita wolaytta maata keettaa karen de'iya meedosattu galbbay daro maayotta medhdhanawu maadiyo dorssatta. Ha meedosatti darotto irxxatettay de'iyo heera dosoosonna.

Hagee poquwaa poqqidi miyo mitta ayfe gadidi maaddees. Assi maadoykka poqqidi min namisawu qassikka a poqquwa sinttan tiyin daro malkiya kessanawu maaddees.

Issi heeraa katamanne gaxariya shuchcha giddon sarotetta naagisiyaa milishshaati tobbidi de'osona. Ettikka sarotettaa naagisiyaa asaa mooruwaa qooda guuttanawu dumma dummaa ogiyaa woykko hiilla luuxosona.

Ha"i ha"i wodiya zammaanatettaara biya hanotan merettiya caammati asaa puulatettaa gujjiyogaa baggan bessiyo beeray ay malee? Ha caammata go"ettiya asati darotoo ay mala meraa doorana danddayiyoonaa?

Keehippe lo"iya keetta gede geliyoossan penggiya sanqqay lo"ees. Ha sanqqaa addussatettay aappune? Qassi assi de'iyaa deexotettakka lika be"adi? Ane taw odute?

Keettay daroto dumma dummabatuppe keexetteessinne qassi ogiya doonaanikka keexettana danddayees. Ogiya doonan keexettiya keettay darotoo wode zal"e oosuwassi leemisuwawu tukkiya zal"iyassi maaddees.

Gaayyiyaa giyoogee beni asay shemppo wodiyan ba laggiyaara uttidi sarbbiyooba gididi a bollan tambboy gujettees. Kuyxaaroy urqqa miishshaappe issuwaa gidishin beni asay aani pilaa kattees.

Yelettido gallassaa bochchuwaa xeelliyaagan dumma dumma alleeqoti keetta giddon kaqettidosona. Hegeetuppe issoy apuupaa. Apuuppay yeleta gallassaa bonchchiyoo wode, baalatun, bullachchatun kaqqidi alleeqissanawu maaddees.

Nu biittan issi mattaa haarettan erettida bitanee de'iyaagee wodiyan wodiyan dumma dumma koottaa qommota ehi ehidi ba gaden wottes shin he koottan ubbankka mattay gellishsha?

Nu biittan hagiddon kayssoy asaa keehippe waayissidoogaappe denddidaagan seeraa naagissiyaageeti he kaysota waati oyqqanaakko shiiqettidi haasayoogaa maaran kaysuwaa oyqqanaagee eta waayissaneeshsha?

Wolaytta toho kuwaasiya kaa'iya kaassanchchatti bantta citawu hoolliya payddissiddi bantta ufayssa qonccisossonna. Etti maayido maayoy wolaytta oonatetta yootiya kuwaasiyaa maayo.

Issi keettaa karen bullachchay de'iyagaassi heeraa asay issippe shiiqi kushettidi banggaanne hara imattawu koshshiyabaa giigissoosona. Hagaa mala oosoy asaa issippetettaa qonccissees.

Zannaqa keetta giddon puulattida oyideenne ushsha wottidi uyiyoo deskke maaraara dooretti uttidaagaa sinttan diyaabay ayibee? Ha koorinttiya xomppi wottiday oonee?

Heezzantta kifiliya luxiyo wolayttattuwa maxaafay xaafettidi kiyidaagan bolla koohuwan dumma dumma cora xuufeti de'iyageeti beettoosona. Ha xuufeti ayba qonccissiya xuufee?

Wolwoluwan uttidi wogga abbaa wolwoluwaara shaakkidi pinniddi de'iyaa asayi aappunee? ha asaa giddoppe bantta gediyaa haattaakko yeddidi allaxxiiddi biiddi de'iyaa asay aappunee?

Issi goshshaa bollan barkkakaa de'iya hayttara aho dooza sunttay oonee? Hayttaara aho doozay asaa naatussi aybaa aybaa go'aa immanawu danddayi?

Meqettaara de'iya ashuwa xarapheezzaa bolli uttidaagaa axaareti bayzzanawu shaakki wottidoogee de'ees. Ha ashoy qayye miyo ashuwa gidennan de'ishin santtaara gattidi kattidi miyogaa.

Cora asay issi dembban issippe gididi de'iyageetu giddoppe ichchashaa gidiya attuma asati paran woxxiyo annaaciya poliyo wode attida asay guyera eta minttettees.

issi bitaneenne qassi issi macaassiya eqqidi bantta sinttan daro mashshata wottidi asaassi bayzziidi beetoosona. etappe qassi baggati diyaageeti a shammoosona.

Issi mala maayuwaa maayida bariyaan gutta gidiyaa naati luxetta keettan uttidi luxiidi de'iyoode ha baggaara eta luxxisiidi de'iyaa bitaniyaa naati xeelliidi de'ees.

Aaway aayiyanne eta heezzu yiira naati puulatiddi issi mala maayuwaa maayidageetu guyen de'iyage ayba malati? Etapekka aayiyaa wotido camaa meray aybe?

Oroobootee asay oottiyo oosota bawu oottidi asaa wolqqaanne wodiya qoraphphiya zammaana tekinoloojee ehiido miishsha. Daro diccida biittati oroobootiyan oossuwaa ootissoosona.

Puulattida birataaappenne isiponjjiyaappe oosettida uttanawu injjetiya oyidiya. A sinttan diyaagee deskke mittaappenne birataappe oosettidaagee ushshaa gidin kattaa wottanawu maaddiya buqura.

Ogee issi biittaa dichchawu keehippe koshshiya baaso dichchatu giddoppe issuwaa. Ogiyaa miyyiyan gediyan hemettiya asawu kaamiyaa ogiyaappe dummayidi hara kariyaa keessiyogee danuwaa teqqanawu maaddees.

Mitta puute biron biittappe mokkiya kabboyiddinne sheleshiddi dichiyo guutta mitta. Paappaya puute paapaya ayfiya zerin mokkiya keehi diccibeenna guuta paappaya.

Issi kifiliya giddon boottaba bolli bootta ciishshay de'iyaagappe garssan bootta curqqay de'ees. Ha curqqappe miyyiyaan sa'an zin"i uttidaage aybbakko eray?

Issi salo meraay tiyetti uttido keettan soo geliyoo penggiyaa siiletti uttida attuma na'aa sunttay oona getettii? qassi miyiyaara de'iyaa na'ay oonee?

Issi karetta yelaga na''ay wolaytta wogaa maayuwaa bolla baggaara maayidi garssa baggaara bootta shuraabiyaa maayidi ha xeellidi ayissi miiccii? Appe guyye baggaara maata miyaa dorssay aappunee?

Heezzu macca asata gididaageeti bantta qooriyaan wolaytta dungguzaa maayidaageti siintta baggaara uttidi bantta sinttan de'iyaa asaasi kiitaa odiidi de'iyaageeti beettoosona.

Doozzay kumidi de'iyoosan heezzu asati Wolaytta wogaa maayuwaa maayidi, qophiyaa bantta huuphiyan wottidi allaxxiiddi de'oosona. Wolaytta wogaa maayuwaa shimaynnee, puuttuwaappe, dungguzzaappe ba kushiyan puulayidi daddees.

Issi keettaa giddon dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin, he buqurati aybee aybee? Issi adussa xaraphpheezzaa yuushuwan dooddida oydeta mayzzidobaa meray ay malee?

Hagiddon giyan xaata santtay xayi xayidi biyaagee kaseppe miishshaa keehippe al'iis giidi asi ubbi waasses shin he santtay keehi gujjidee ubba?

issi adil'e ciishsha meray diyo shuraabbiya maayi uttida na"ay haa simmidi yiidi beetees. appe guye bagaara diya naatikka keehi daruwa lo'oosona.

Toophphiya biittan cora kawo ooso keettatun daro wode oottiya asati issi issiba yuushuwan shiiqidi tobboosona. Eti ubbaykka keehi lo'iya suufiya maayidosona.

Issi keehi aradda biittayi dumma dumma lo'iyabata tokkikko mokkeesi. Uuttay keettaa yuushuwan tokettidi keettaa dooddidi keettawukka pulatetta gujjeesinne qassi harabawukka maaddees.

Cora attuma asati wolayitta wogaa maayuwa dunguzaa maayidi maahiya calaa a bolli maayidi tooraanne gondalliya bantta kushiyan oyiqqidi eqqidosona. Eta sinttan paraa bolli uttidaagee eta kaalettiyagee?

Cora gaaniyanne qulpiya issippe issi mitta bolla laqqi wottidoogee ha heeran ayssi wottidona? Ha gaanee baynna qulpe ay ootti ?

Ha"i wodiyan xeellanawu yashshiyanne keehippe lo'iya keettay dumma dumma ambbaa giddon keexettiiddi de'ees. Ha keettaykka daro marccuwa ekkidi eranchcha asan keexettees.

Toophphiya luxettaa piroofeeseriya nagga biraanu luxanchchatu wursetta ayfiya ceelliyagan dumma dumma qonccissota immoosona. 12tta kifiliya luxanchchatu wurssetta ayfiya loyttanawu dumma dumma tanggotakka ekkoosona.

Ha xuma keettaa milatiyaa sohuwaan bolla baggaara "alertte eesso hakkamo haggaazaa immiyoo keettaa" yaagiyaa xifatee ayba meran keettaa bolli xaafetti uttidee?

Asay hemettanawu gidin kaameekka baanawu aaho ogee oosettidaagaara asay bana koshshida sohuwa la'atettan hemettees. Aaho ogee de'iyogee asay danuwappe attanawukka maaddees.

Keehippe modhdho booray goynna xaaxxiddi diccidda maata gidon eqqiis. Ha modhdho booray bulkke woykko aybba kaccekka baynna keehippe ordde boora.

Issi kaame ogiyaa bollan naa''u asati ay toggidi biiddi de'iyoonaa? Eti naa''aykka maayido maayuwaa meray ay malee? Eta zokkossa ginan de'iyabati aybee?

"best wolaita music collection" yaagiya xifate adil'e ciishsha meran xaafetti uttiis. ha xifatee asati issippe eqqidaageetti ayssi eqqidaakko asaassi odees.

Beni nu aawatu wode gidin ha"ikka issi issi heeratun asay tranpporttiyassi gammaama meheta caanees. Eta giddoppe para gaare asay togganaassi maaddees.

Wolaytta dere asay minttidi bonchchiyo baalatuppe issuwa gidida layttaa laamiya baalaa salo gufantto xekkan eretissanawu oottiyo oosoti ay mala xekkan de'iyonaa? Ha baalaa bonchchanawu aybaa aybaa koshshii?

Issi wodalla attuma na'ay ba qooriyaan wolaytta wogaa maayuwaa ba qooriyaan qachchidi ba kushiyaan ponppaa oyqqidi aybaa haasayidi de'ii? a miyiyanikka de'iyaa oonee de'iyay?

Dumma dumma biittan he biittaa asay go'ettiyo wogaa xaleti de'oosona. Ha xaletikka dumma dumma harggetanne dumma dumma mequwakka kolanawu go'oosona.

Wolaytta hadiyaa woykko oonatetta qonccissiya maayuwa maayidi duriyogaaninne kaa'iyogan erettida durssanchchata geetettoosona. kaa'iidikka bantta kushiyan oyqqido mittaa huuphiyaara guppi guppi woxxiyogan bantta wogaa bessoosona.

naa"u maccayinne naa"u attuma gididi haa simmidi xeelliiddi diyaageetu meray ay malee? ha macca huuphiyaa duge yeddida asatu sunttay oonee?

Tohossa toophphiya dalgga manttiyan de'iya moottatuppe issuwa gidida gaammo moottaa giddon cora zannaqa sohoti de'oosona. Ha moottan de'iya zannaqa sohotuppe issoy necci saare naashinaale parkkiya.

Anasimos yaagiyo salo gufantto woosa keettaa yootiyaaga. Ha woosa keettan ammaniya asay issisaa shiiqidi goyinniyoonne woossiyo sohotuppe issuwa gidiya siyetti erenna suntta.

Loytti goyetti giigida aaho shooqan tokettida biron dicciiddi diyaa dalqqi dalqqiyaa xaatta santtaa. Ha santtayi miyo wodekka keehippe mal"iyaa santta.

Al"o miishsha ekkiya dumma dumma puulayiyoobati goda bollan kaqettidi beetroosona. Ha kaqetti uttidaageetuppe amaridaageeti daro al"o miishsha ekkiyaageeta. Ha buqura kase ne eray?

Paranjja zaafee haytta tukkiyaa essiiddi a giddon gujjiyo tukke xaletuppe issuwaa. Paranjja zaafiyaa hayttaa penttissidi uykko uloy sakkiyaageekka aggi be"ees.

Naqaashaa gitiya woppatettaa aysoy biitten mino oosuwa doommoosappe cora asaa bollan gakkiya danoti guuxxidosona. Ha eqotay kumetta biittaappe dumma dumma naqaashata shiishshiyogan erettees.

Wolaytta Sooddo ambban erettidanne de'iya keettatuppe kattaa giigissiyo haggaazuwan gakkiyay deenna wotanchchaa Gabresillaase Hayle katta keettaa. Keettaa penggiyan cora biittaa banddiray de'es.

Nu toophphiya timirttiya siraataa benippe dummayida timirtti ministteriya Nagga Biraanuy ha laytta tammanne naa'antta kifiliya paaciya yuushuwan haasayiis. Timirttee wuriyo wodiyaakka odiis.

Tukkiya essanawunne tiganawu maadiya tukkiya jabanay urqqa haattaara gattidi munaqqidi hillanchchatti medhdhiyooga. Ha tukiya jabanay qassi tukiya bonchcho imatta asaasi tiganawu maadees.

Kataman maarara keexettida keettay qamman denttidoge xeellanawu keehin puulattoosona. Hagaa mala keettay darotto ushsha keettaa, shemppi aqqiyo hiixxa keettaa hegadankka hara hara allaliyaa immiya keetta.

Hagee asay ba gediyan wottiyogan asaassi puulaa immiyoogaaninne daro qohiyabaappe naagiyogan go'an pee'ees. Hegeekka gedee qohiyaabatun gayttidi leemisuwaassi shuchchan xubettidi qohettenna mala naagees.

Gonddare univeristtee Toophphiyaa biittan Amaaraa dalgga manttiyan gonddare ambban beettiya univeristte. Ha univeristtee Toophphiyaa biittan erettida daro univeristtetu giddoppe issuwaa.

Asay dumma dumma bantta shemppo wodiya go'ettidi xeelliyo sohoy shuchchaappe merettidaa ayba giidi qoppettii? Ha gonggoluwa giddon deiya asatu qooday aappunee?

Keettaa yuushuwan dirssaa diriyogee kaysoy keettaa kareeninne sooni de'iyabata gelidinne wuuqqenna mala maaddees. Do"ay gelidi danuwaa gattennaadanikka dirssay naaganawu dannddayees.

Cora keettaa meecidi qucciyoo buquray eqqidagee beettiyaagaa qooday woyssee? Qassi ayo sintta bagga shuggiyaa sohoy aybappe oosettidee? Eta qoodaykka muleera woysee?

Dumma dumma de'iyaa bayzziyoonne shammiyoo buquray de'iyoo keettan qeeri qeeri sayneti qassi kushiyaa mecisiyoo buqurati de'iyaageta be'iidi de'oos. eta biraykka hegaa keeni darenna.

Amabbaa giddoppe qitattidabatanne moorettidabata caanidi efiya kaame wogga ogiyara daro Sharan kumida buurata caanidi oliyoosaa efees. Bollan uttida yelaga na'ay caanay sa'an kunddennaadan naages.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti wodiya naagidi dumma dumma ammanuwa baalata bonchchoosona. Ha ammanoy daro asaassi shemppuwa sarotettaa Immiyogaappe gujuwan keettati zannaqawukka maaddoosona.

Geessay keehippe xoqqa gidido meray bulla gididoogee daro xekkay a bollan de'iyoo keettay beettees. qassi ha keettaa keexxanawu asay daro biraa kessidoba malatees.

Tuummoy woykko bootta sunkkuruutoy asaa bollaayyo immiyo go'ay:- asaa meego harggee oyqqikko tuummuwaa daaxxidoogaa loyttidi tushikko shayaappe qaariigees. Qaare bambbaree saxxidi miikko keehi poogees.

Daro maccanne atuma asaati issippe shiiqiddi ubbaykka hokkiddi tokiyo puutiya sunttay aybbe? Ha suufa puutiya matan de'iyaa karetta haatta ushshanawu maadiya buquray aybbe?

Biittaappe bookkin kiyiyaa worqqaa getettiyaageti ha sohuwaan ayba meraara de'iyaageti beettiyoonaa? qassi etu qoodaykka muleera woysako eriyaay oonee odanay nuuyoo?

Naa"u guutta naati bantta ammanuwa maxxaafaa nabbaboosona. Ha maxxaafayikka eti ammanuwaassi baasoy ayibakko eranawunne akeekanawu qassikka kaallanawu lo"o oge gides.

Xikke naa'u maray de'iyo xeerara qara biitta bookanawu qassikka bula'anawunne harummanawu maadiya gosha buqura. Ha buqura birata qoxxiddi mitta massidi waaxettees.

Phooto keettaninne yelettido gallassaa bonchchanawunne harabatussi asay heeraa loyttees. Heeraa loyttiyoogee asaa puulan baakko zaares misiliyaa duuqettiiddikka guyyiyan loyittikko guyyee lo'ees.

Issi goshshanchchay ba gadeeni daro barbbariya tokkiis. Ha bitaneekka qassi baassi biray koshshido gishshawu barbbariya qaareekka adhdhiyo gishshawu bayzzanawu qaariya qorissiiddi de'ees.

Issi adil'e ciishsha mera shuraabiyaa mayida geela'o na'iyaa ba huuphphiyaa naa"awu shaakkada ayssi haa zaarada bessay? qassi ippe ya baggaara de'iyaa siilee aybaa odii?

Wodee ehiido zaammaana maayuwa sikkiyo maashinee beettees. Ha maashine asay curqqattida woyikko peerettidanne ooratta maayuwa sikkanawunne banttawu de'iya wodiya minjjanawu go'ettiyo miishsha.

Naqashshaa cora asaakko gattiyaa wolaytta sooddo ambbaa giddon de'iyaa televizhiniyaassi kiitaa aattiyaa issi yelaga macca na'iyaa ayba mera shuraabiyaa maaya uttadee?

Asa na'i awudenne injje sohuwann puulattida sohuwa doseesippe attin mulekka ixxenna. Hagaadan puulattida sohoti darotoo duccida ammaappe attin ubbasan de'okkona.

Ispportte oosoy ba giddon cora kaassaa qommota oyqqees. Wolaytta biittan asa ubbay dosiyo tohuwa kuwassiya citay banttana kaalettiyaageetura pootuwa denddoosona.

Keehiippe aaho gidida kaamee simerettiyo issi ambban oosettida aspalte ogee bettees. Ambbannilka qassi daro mittatika tokkettibeena gishshawu heeray bullali utttiis.

Issi shuchchan oosettida adussa keettaa giddon daro zal'e kifileti beettoosona. Ha keettatu giddon "family super market" giyaan suuqee beettes ha suuqiyan daro buqurati de'oosona.

issi sohuwan beettiya karetta miishshaassi sunttay ayba geetetti erettii? qassi ha miishshaassi maadoy daro sohuwa biyoode ha birattay aybawu maadii?

Masqqaliya oyiqqidi karetta mayuwa mayyidi yaa simmi xeelliyagaa matan qophiya wottidaagee mayyido mayuwa meray ayibee? A matan eqqidaageeti oyiqqidoogaa sunttay ayibee?

Daro macca asatinne attuma asati ississaa shiiqqi uttidaageeti bantta kushiyan aybaa oyqqidonaa? Xeeliyode etassi de'iya bare ay keena gidana giidi qoppettii?

Wolaytta wogaa qonccissiyabatuppe issuwanne daro biittaa asatun dosettiyabi aybee? Wolaytta wogaa durssaa ho"ettanaassi maaddiya mayzza yettaa miishshati aybippe aybippe oosettiyonaa?

Beni wodiyan tamaa sooni eettanawu coocciya koshshees. Asay qassi coocciyaa qol'oni tama eettiyo man'iyan wottees. Ha'i wode zamaanin asay tama inkkirittiyan ba matan wuyggen eettidi kattees.

Oyddu attuma asatu sinttan de'iya doozzay maqa milatiya ubbakka miyoode keehippe mali'iya darkkon mokiya doozza. Ha doozzay paabirkka gelidi dumma dumma harabaakka kiyees.

Wolaytta dichchaa toho kuwaase citay Gibixe gakkanawu manddaridi xoonidi yiida mino cita. Wolaytta Dichchaa toho kuwaasee citawu hara sunttay "Xoona mattata" geetettees

Asay ba soon gidin katta keettan geeshsha burccukkuwan haattaa uyana koshshees. Cora burccukkoti qassi keehi wulqquqqi geeyyi meecettidaageti imattaa haattaa ushshanawu keehin giiga.

Haree so medoossa gidishin kattaa caananawunne dumma dumma buquraa issi sohuwaappe hara sohuwa efanawu maaddes. Medossay harggiyoode akkamiyaageeti xaliya immoosona.

Kuttoy phuuphphuliya yeliya qassikka qoxxiddi guutta maraa dichiya so medosa. Phuuphphule asaa payatettawu keehi daro maadiya harggiya teqqiya ali'o katta.

Maataappe mittaappenne sussaappe keexettiyogan wolaytta asa oonatettaa qonccissiyogan sunttaykka wolaytta keetta geetettidi asay daanaassi maaddeees. Gonddallee asay olaa olettiyo miishsha gididi morkkiyaappe attanaassi maaddeees.

Wolaytta asaa oonatettaa qonccissiyabatuppe issuwa gidida uuttaa murutatettaa xoqqissanawu goshshaa hiillanchchati keehippe maaddoosona. Uuttaa murutatettaa dichchanawu uuttaa wodiyan wodiyan woriyo oosoy oosettiiddi de'ees.

Ma ma giyaa injjeraa bolli de'iyaa dumma dumma qumaa qomoti ayba ayba getetti xeegettiyoonaa? a bollankka adil'e ciishsha malatiyaagee ayba kattee?

Amppuule korinttiya wolqqa poo'uwa wolqqawu laamiya elekktroonikke zamaana buqura. Ha miishshay baappe daro wolqqa kessiddi xumaa xayssanawu maadiya wode ehiido buqura.

Yaa'aa shiiqida cora asay nu biittee Toophphee wogaa phoolissiya hanotan issippetettan qumaa moosona. Eta ubbaa sinttankka dumma qommo ushshay de'es.

Donoy nu bollaassi wolqqaanne ho'uwaa immiya qumaa qommo. Santtay ustta xalaala gidennan de'ishin nu bollaassi immiyo hara cora maadoti de"oosona.

Dumma dumma keettaa puulayanawu maadiyaa magalashuwaa bayzziyo man'iyan gatee keehin al'o. Issi magalashoy beni guuta bira ekkes. Hai mati gatee suyrariis.

Issi adussa shuchchan oosettida toophphiya uteeliya yaagiya Gita keettay beettes. Uteele asay ba laggetuura woykko miiretuura biiddi katta miyo keettaa.

Macca naatu caamma de'iyaagee keehippe lo'iyaagaa taw issi michcho de'iyaara shammana gaada palabaa kessawttaasu shin he caammay keehi daro biraa ekkiishsha?

Ha saaminttan nu woosa keettan aahuwan kiyida kompparanssiyan cora imattati xeesettidosona. Etappekka issoy mata wode yettaa kessida lukasa yettaa daro asay dosiis.

Abissiiniya bankkee toophphiya giddon daro asaassi haggaazaa immiya bankketuppe issuwa. Ha bankkee biittaawatu koshshaa kunttiyogaappe gujuwan daro yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiyogan erettees.

Cora asaa sinttaara paran uttidanne piriixiya asay beettees. Paraa piriissay wolaittan benippe hanno gakkanawu yeletaappe yeletaa kaallidi yiidanne asay ba wogaa qonccissiyo oge.

Naa"u siiquwa qonccissanawu geetetti worqqappe merettida al"o miishshay issi diran wodhdhi uttiis. Ha worqqatu Meray adil"e ciishshaakko baqqeesi nne phooles.

Geesaara keehi addussa gidida korinttiyaa wolqqaa immiyaa miittay ayba mittaa getetti xeegettii? A bollan de'iyaa carkkuwaa woziyaa saynee woyssay de'ii?

Furnichchere oosuwappe issuwa gidida sanqqay oosettiyo ogetuppe issoy aybe? Ha sanqqa giigisanawu woykko appun biira koshshi? Hagamala sanqqay aybippe oosetti?

Keeshee woyshshaappe giigiyaa asay ganddaa heeran pituwaa sooppe kessanawu maadiyaa buqura. Qassi koottaykka woyshshaappe giigiyaa woykko merettiyaa mattaa oyqqiyoo maadiyaa buqura.

Uuttay asaa naatu qumawu denddo gididda keehippe daro qommo murutta qumatti giigiyo irxxa heeran mokkiya dooza qommo. Badallay qassi katta ayfe qommo.

Issi biittiyo gishshatana danddayiya yelaga kaassanchchati awappe awappe beettiyonaa? Ha yelagati toho kuwaasiya meezetiyo man"eti ay mala hanotan giigana bessiyonaa?

Ooratta luxettaa maaran giigida dumma dumma kaafe maxaafati suuqetuuninne maxaafa keettatun bayzettiiddi de'oosona. Naatu aawati ha maxaafata shammiyogan bantta naata kaafana bessoosona.

Issi issi naati bantta so aaway booraa goyyiyoo wodiyan aawaa geeduwaa kaalli kaallidi kaduwaa oyqqi oyqqidi meezetiyoogan booraa goshshaa eridi bantta aawaa shemppissiyoogan ayba ufayttiyoonaa?

Maayuwaa meeccidi kaqqiyoo kaqo miishshaa aybaa giidi xeegiyoo? Ha kaqo miishshaa bolli kaqetti uttida shamizetu meray ayba meraa milatii inteyoo?

Ha suuyqiyaa giddon de'iyaa dumma dumma buqarata woygidi xeeganawu danddayiyoo? Qassi garssa baggaara de'iyaa cawaa qucciyoo buquraa sunttay aybe getettii?

Dumma dumma mitta ayfeti issi heeran shiiqi dooretti uttidaageeti de'iyaageetuppe giddo ginan timaatimenne sunkkuruttoy de'iyaagayyo issi kiluwaa gatee aappune ?

Sawo bambbare dumma dumma sawo maatatta qimamettura gattiddi daaxxiddi oyssa gujjin giigiya bonchcho bambbare. Ha bambbare bonchcho asawunne issitto issitto soonikka go'ettiyo bambbare.

Pooqe keettaa keexxanawu bareellaara shuchchaa ehido qoliiddi doosona. Peeroy keettay yaanne haa qaaxxennaadan mintti essanawu maaddiyanne keettaa tuuqidi essiya buqura.

Bootta puulattida ooso keettan ichchashu bululiyaa goomaara de'iyaa puulattida oyidee de'es. Ha oyidiyaassi zokkuwaanne huuphiyaa zempissiyoosayi zazzare mera buquraappe merettis.

issi bitanee ba kushshiyan gaariya sugiidi biidi diyaagaa matan hara asaykka tookkidi biidi diyaagee beetees. qassi eti tookidobaykka miishshaa immiyaaba.

Keehippe puulatti uttida sohuwaan shuggiyaa isponjje oydee ayba meraara de'iyaage beettii? qassi bolla baggaara de'iyaa keettaa meray aybaa milatii beettii?

Issi issi ganddattiyaa heeratuura huuphphe keettay baynaagaappe denddidaagan qeeri naati bantta huuphphiyaa milaacan ciirissi qanxxi ekki hemettiyoogee ayba iittes giidetii?

Tukkiyaa woykko shayiyaa tiggidi uyanawu maaddiyaa birilliyaan tigi wottidoogee washalali uttidagee eessaa malatees. hagee qassi uyiyoo wode keehippe mal"ees giidi uyida asay markattees.

Coraa dozattuppe qommo bagan de'iyaa bootta meran tiyettida keettay aybbawu go'ii? Ha cora doozatti qassi asaa naatanne hara do'atta ayba go'ana danddayiyyona?

Issito yaagiya xifatiyaappe bolla baggaara eqqida heezzu asatuppe issoy ba hashiya wottidi ezggiidi de'iyoobay aybe? Hinkkuwa huuphiyan qassi aybi de'ii?

Issi gastta bitanee huuphee puulummi uttidoogee maayi uttido maayuwa meray aybee? Ha bitanee oyqqido zo"o mera maxaafay ayba maxaafaa geetettii?

Kawuwaa Hayle sillaase Toophphiyaa biittan wurssettan kawotida kawo. Kawo Hayle sillaase sunttan Jamaykka biittaawatun baasettida "Eras Tafariyaan" geetettiya ammanoy de"ees.

Hageeti asati kuwaasiya kaassan issi biittaassi mino kaassanchcha gidiyogan lo'"o cachchaa qoodissiyogan erettoosona. Eti maayidooge qassi puuttuwaappenne kiriyaappe merettidi kaassanchchatu oonatettaa qonccissanawu maaddiya maayo geetettees.

Ba huuphphiyaa qalamiyaan tiyi uttida issi attuma na'ay bootta shuraabiyaa maayidi ba issi kushiyaan qassi nu biittee itoophphee banddiraa oyqqidagee beettees.

Issi adi'lle ciishsha malattiyaa oyddiyaa bolli uttida issi macca na'iyaa ba huuphiyaa tiyiddo qalammiyaa meraay ay male? A ayssi ba huuphiyaa cirppa oyqqade?

Ogiya doonan daro quma keettatinne cora tukke keettati de'yagetu mataara hare gaaree haattaa duuqidi caanidi efiiddi de'ees. Haregaaree daro maaduwa immees.

Sintta baggaara dumma dumma mera kuta maayda keeri naatu uttidaageetuppenne guyyeera bootta kutaa maayida naatuppe gidduwan eqqidabay ayiibee? Ha naatu qoodayikka woyisee?

Buzo oosotussinne kawo ooso keettatuunikka isttiippileeree dumma dumma haggaazaa immees. Ha oosuwassi maaddiya buquray eesuwan moorettiyo eeshshay de'iyo gishshawu naagettana bessees.

Toophphiya kawotettay wodiya tekinoollojiyara biya dumma dumma olaa miishshan bana minttiiddi de'ees. Ha tooraa miishshati biittiyo allagatuppe naaganawu gita go"aa immoosona.

"addis lisan" yaagiya xifatee amaarattuwan xaafettidi diyaagaa matan issi bitanee uttis. i tumaaappe ha wodiyan ooratta qaala yaagiyoobi asawu keehi eretii?

Arssay asay a bolli hiixaa hiixxidi xoqqu giidi zin'iyo buqura. Arssaa bolli piraashiya hiixxidi zin'iyo wode xiskkoy eesuwaara yi aggees.

ha sohuwan beettiyaabati qassi oyddu dumma dumma miishshata gididi bantta giddon aybaa oyqqidonaa? qassi ha miishshaa uttissi wottido sohoy aybba geetettii?

Ayfiyan xeellin doonaara saassuwa lokkayi ehiya mal"iya usttaara de'iya qumay qanxxo buddeenan doodetti uttiis. Ussti diyagee ba shaatiyan shaatiyan makkisettis.

issi maayo keettay beettiyaagaa giddon oydee diyaagaa matan beettiya miishshay aybee? qassi ha keettaa giddon diya maayoti o biittaa wogaa qonccissiyoonaa?

Dumma dumma miyoba, uyiyobanne tiyettiyobay nbayzzetiyo man'e supper markketiyaa yaagiyo woggaa suuqiyaa. Ha sohuwaan asay ubbaba miyobanne uyiyobakka demmanawu danddayees.

Shukkaareenne donoy piiti kattoogee bambbariyaara min pala mal'es. Nu bollaa payyatettawukka bambbare harggiyappe teqqiyoogan keehi maaddiya wolayitta qumaa qommotuppe issuwa.

Nu kataman daroto nuuni laaxa miyo keehi lo'iya katta keettayi hachchi ubba dumma lo'ees. Tanaara biida harasaappe yiida imattay he katta keettan miidi ufayttiis.

Issi yelaga wodalla na'ay ba huuphiya keehi puulayi qanxxissiddi ubbakka qassi pude dichiddi eqqiis. Ha na'aykka karetta shurabbiya maayiddi xeelees.

Xoossay biittaa saluwaanne sa'aa lo'iya hanotan medhdhis. Ha sohuwan xoqqu ziqqi giidasay qassikka doozzay heeraassi woppu giida carkkuwa immidaba malatees.

Mittaa puutiyaa tokkiyoogee biittaa d'oy shokkidi efennaadan ba xaphuwaan shishshidi oyqqees. Mittaa tokkiyoogee de'uwaa teqqiyoogaa xalla gidennan diishin dicci gakkidi eettuwawukka maaddees.

Keehippe aaho kilifiya giddon keehippe daro asay shiiqi uttidi yaa'ide beettoosona. Ha asay ubbaykka haakki haakki uttidi bantta doona goozi wottidoy aybbissee?

Issi maccaasiya qoodin wurenna cora zal"iya bayzzaydda de'iyara beettawusu. He maccaasee matan corattidi beettiyay loomiy, timaatimiya, muuziya, hegeetu mala corabay de'ees.

Cora naati addussa tohuwaa gakkiya maayuwa maayidi issippe salppiyan eqqidoosona. Ha naati maayido maayuwa meray muleera aappune ane qoodada odute?

yaaqqoba salo gupantto utteele keettaa yaagiya katta keetta qonccissiya xifatiyappe guyye bagaara keehi aaho keettay de'iagee o keettee neeni eray?

Issi guuttaa na'iya ba kushiya naa''aa xaaxada eqqarippe sintta baggaara aybee beettiyay? Ha guuttaa na''ee miyiyan diya keettaassi aappun maskkotte de"ii?

Tamaareti kifiliyan issoy issuwaappe haakidi uttidi paaciyaa oottiiddi de'oosona. Tamaareta issuwaa issuwaappe haassidi uttissiyoogee wuussaa teqqanawu keehiippe madiyoogaakka akeekidi ottana koshshees.

Wolaytta wogaa qonccissiya dungguzan yuuyi aadhdhidi direttida dirssaa giddoora heezzu asati so baggaara haa kare yoosona. Etappe ya baggaara keettay de'ees.

Keehippe lo'iyanne puulattida sohuwan dumma asaa ufayssiyabatinne xeellanawu lo'iyabati de'oosona. Ha sohoti darotoo eketti gelettida asati woyikko yelettidi layittaa bonchchanawu giigiya soho.

Naa"u boorata waaxxidi goydsi de'iya bitanee ba kushiyan xurqqayiya oyqqidi boorata ayssi shoccii? Appe ya baggaara de'iyaa badalay miyooga gakkide?

Macca naatinne atuma naati issi sohuwan uttidi haa xeeliyagetuppe issi atuma na'ay ayssi ba huuphphiya oyqqidee? Eta giddon Macca naatu qoodday woyssee?

Asay gediyan wottiyo caammay de'iyagee meraa karetta gididi A bollankka adidaasiya giya paranjjattuwan xaafettida xuufee de'ees. Ikka asaa gediya iitabaappe naagees.

Woray woykko daray woraa do'attuyo de'iyo keettanne qassikka miyo katta pultto gidiya meretta imotta. Goggiya haattay meccettanawunne mehiya ushshanawu maadiya dolla meretta.

Loyitti goyetti liiqida goshshan wogga asayi sayiniyaara oyiqqidi ayi zeriyoonaa? Etappe guyye baggaara diya muuzziyaan gakkidi teeridi ka'idaage danawu danddayii?

Gooshshay suure goyettiidi giigida sohuwaan booran yafarettida bo'iyaan zerettida badalay bul"iyoogaa gakkidaagaa asati eqqidi ayssi xeelliyoonaa? etikka qoodan woysu asee?

Keehippe cora kaametti ambba gidon biyaagettu sinttan de'iya xaaciya kaamiya keehippe dirbbiya danoynne daafay merettiyodde eesuwan gakawussu. Ha xaacettu kaame ali'onne puula.

Issi heera hara heerappe dummayiya dumma dumma meretati de'oosona. Hegeekka aybe giikko ziqqa wombbaanne xoqqa woykko adussa dereta geetettidi erettoosona.

Wolayitta wogaa maayuwa dungguzaa maayida cora asay issippe shiiqidi hemettiyageeti de'oosona. Cora asaappe guye baggaara lo'iya meray de'iyo mittaynne wolaytta dalgga manttiya banddiray beettees.

Asay daroto wode haaho biittaa manddariiddi daro bazzota kanttidi biyo gishshawu ogiyan wodhdhidi sheeshshaa shee'ees. Shubeere kaamiya essidi asaa ogiyan wottiiddi de'ees.

Ha sa'an biittaa bolli de'iya kattaa gaacciyo woxay aappunee? Ha naa"u woxaa bollikka de'iya shuchchatu sunttay ayba geetettii? Eta sunttaa qonccissa.

Guyye baggaara cora maxaafata wottidi sintta baggaara laappitooppiya utissidi projekiteriya kaqqidi maata milatiya maayuwa maayidi qonccissuwa immiiddi de'iya izaawu oona geetettii?

Ha keettay keexettanawu shuchchay, shafee, qorqqoroy, peeroynne anaaxee ubbay shiiqin oosettidi giigees. Hehaappe sinttan asy gelidi ba huuphiya genttidi de'anawu maaddees.

Bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon dumma dumma shayettida shaashati goozettidi bayzzettiyaageta be'iyoo keettaa o keettaa giidi xegiyoo? qassi etu gateekka woysee?

Ay biittaa asaassi gidinkka he biittaa banddiray de'iyogee ooppenne geemmennaba. Ha banddiraykka dumma dumma mera qalamiyan tiyidi awu dumma sunttaa immiyoba.

Nu biittan issi issi yelaga naati oosoy xayidoogeeti hariyaa shammidi gaariyaa waaxissiyoogan dumma dumma miishshata asaasi caanidi ehiyoogan miishshaa demmiyoogee eta aykeenaa ufayssiishsha?

Issi meran karetta gidida kaamiyaa eqqa uttido sohuwaan ya baggaara de'iyaa mittati karen de'iyoo katta kettay o keettaa getettidi eretii?

Nabbabiyogan asaa naata eraa demissiyanne nabbabiyagaassi dawutaradan sinttan wotti nabbanaassi maaddiya al"o buqura. Ha buquray wode ehiido buqara gididi daro eraa koyyiya miishsha.

Maayo keettay woykko maayuwaa bayzziyaa keettay asaa baakko efaanawu maayuwaa puulayidi wottoosona. Maayoy asaa naatussi kalluwaa kammees, meeguwaa teqqeesinne puulaa immees.

Yooyyo gifaatay wolaytta biittan layttaa laamiya geetettidi erettiya masqqalaa aginan bonchchettiya wolaytta wogaa baalaappe issuwa giyogaa. Ha baalay bonchchettiyode daro lo'ees.

keehippe lo'iya kaqeti uttida dummaa dummaa meraara de'iya puula miishshataa aybassi giggissidobakkonne ereeti? he sohuwan de'iya karee medoossatu misile awan mereettidee?

Nu biittaa yelaga macca naayinne attuma naati saga gallasay gakkiyoo wodiyan wodiyan ubbato issi mala sohuwaa bi biidi allaxxiyoogee eta iitenneeye?

Wolaytta wogaa maayuwappe issuwa gidida hadee dumma dumma baalatuuninne makkisotun maayettees. Ha hadee zo"o, karettanne adil"e ciishsha mera qunccuutetuppe dadettees.

Macca asaa caamay geela'o naatussi puulatetta keehippe gujiyanne qassikka eta tohuwa danuwappe naagiya paabirkka muruta ayfe. Ha caamaa ha'i wode ubba asay go'ettees.

Koottay qarxxaa shiishshi daddidi a bollan oshaa meeshin merettiyaagaa. Gidishin ha koottay ullidi kaqqin woyikko mittaa huuphiya kessin mattay eessanawu maaddes.

Erissuwa xaafiyo gita xuufiyan xaafetidaage dumma dumma mali'o kattanne ushsha keetta gidiyooga go'ettiyagetussu yootessi. Shuchcha keettay qassi daro birattappe keexxetiya gita keetta.

Issi ubba asay nababidi baassi eraa ekkana mala getetti xaafettida maxaafaa sunttay ayba getettii? qassi huuphphe yohoykka ayba meran xaafettidee?

issi bitanee diyaagee asay geliyo penggiyan uttidi asaa xeelees. qassi hegaa xalaala gidennan diishshin keettaykka qassi asaa keehi daro lo'ees.

Issi huuphphiya dadissi uttida bitanee beettees. Ha bitanee huuphessa bagga asa gididi Toophphiya daro wodiya ayssidanne ba biittaassi hayqqida gooba asa

Dumma dumma biittaassi a wogay wogay de'eesi. Oyddu dumma dumma sohaappe yiida oyddu macca naati ubbaykka bantta biittaa wogaa maayuwa maayidosona.

Keehippe eran diccidanne loohida asaa naati pulttiyo man"etuppe amaridaageeti awugeetee? Ha man"etukko yelagata gattanawu dere asaappe, kawotettaappenne luxissiyageetuppe naagettiyabati aybee aybee?

Heezzu keehippe puulattidanne lo'iyaa geela'o macca naati eqqudaageetuppe issinniya hankkoree hashiyan kushiyaa wotta uttasu. Ha heezzatuppe issinniyaa karetta suriyaa gixxa uttasu.

Bantta bolla minttetiyaagetti ubbay issippe shiiqiddi etta kaaletiyaage yootiyo zoriya siyiddenne bantta qofa laamide de'osonna. Etti de'iyo sohoy giigidanne injje soho.

Kasee wode asay dumma dummaba oottanawunne era demmanawu maxafa keetta go'ettidi takidaba gidikkonne ha'i zammanida dijitale librere kehippe akki akkidi yisi.

Ogiya doonan xale keetta erissoy kaqettidaage beettees. Ha erissoykka so asaa xalee keettaa giya sunttan xaafettidoogeenne xale keettay de'iyo ginaa malaatiiddi de'iyagee beettes.

Gade giddon turaddanni mokkiya gosee maatta uyanawunne qassikka dumma dumma tukkiya uyanawu maadiya so giddo miishsha. Uncca mashshay qassi uncca qanxxanawu maaddees.

Issi maatan woykko gattan keexettida keettay de'iyagaa matan issi miizziya maataa maada kallada zin"ada waammotaydda de'awusu. Ha keettaa karee shemppanawu lo'iya kare.

Issi aaho samppan dumma dumma qommo qumati de'iyaageeta gidishin, ha dumma dumma qumata miyoogee bollaa payyateettaassi keehi go'iyaageeta. Daatta bammbbaree, qayye ashuwaaraa maanawu maaddees.

Dumma dumma mittaa ayifetinne ataakiltteti asaa naati maanawu woyikko qumatettawu maaddes. Ha mittaa ayifetikka min bollaa payyatettaa naaganawu asay go'ettes.

Toophphiyan zammaana ogiyan asaa meraa bessiya pootoy yaanaappe kase asaa ubbaakka karexissidi bessiya pootoy haggaazaa immiiddi takkiis. Meray lo"ana xayikkonne he wode poototi daro go"aa immiiddi de'oosona.

Tunggan de'iyaa parkketuppe issoy Inxxooxo parkkiyaa geetettiyaaga. Parkkee ba giddon dumma dummabata oyqqiyoo gishshauw asay allaxxanawunne ba huuphiyaa shemppissanawu, pashkkissanawu he sohuwaa boosona.

Giyay asay ubba heerappe shiiqidi bana koshidaba bayzziyonne shammiyo ubbakka qassi marccuwa laamiyo issipetetta qonccissiya duussa maara. Ha sohuwan issoy issuwara gayttees.

Miiqqoy lee'e mitta qayxxariyappe giigiya achcha miiqqanawu woykko geeshshanawu maadiya mittappe giigiyabba. Ha miiqqoy xeerara lee'e qassikka guyera orddw mitta.

issi qeeri na"ay diyaagee ba kushiya xoqqu oottidi asaakko simmidi pootuwa denddiidi beetoosona. hegaa xalaala gidennan diishshin qassi awu caamaykka bicca.

Issi sohuwan dumma dumma ciishshati de'iyaageeta gidishin, Hegaa giddon eqqidabay aybee? Ciishshatuppe guyye baggaara wogga mittay eqqidaagaa gidishin, he mittaa man''iyan de'iyaabati aybee?

Wogaa maayyuwaa maayyidi wogaa durssaa duriyaa naatu qooday woysee? Eta giddon aappun macca naatinne aappun attuma naati de'iyaageti beettiyakko qonccissa?

Issi wullikko meqqiya buquraappe giigida miishshay beettes. A giddonikka ushshay dees. Asay darotoo ufayttanawunne ba huuphiya shemppissanawu tukke keetti ba miiretuura biiddi tukkiya uyees.